Amadoda amane abambe isidumbu esigoqelweyo. Kulengcwaba bafuna ukungcwaba isidumbu lesi njalo bagqoke impahla zokuzivikela ezinenginengi. Bakhona abantu ababukeleyo ngesikhathi kusenziwa lokhu.

Omama ababili, omunye ngumongikazi. Uhlaba omunye umama ijekiseni. Basesibhedlela njalo ngemuva kwabo kulabanye omongikazi abalapha izigulane.

Kulabantu abanengi ababutheneyo omama, obaba labantwana. Abantu bonke laba bakhanya bejabule, bajabule bathwele njalo amafilegi elizwe labo.

Udokotela uhlola ingane. Umama womntwana umbambile. Umongikazi useceleni uncedisa udokotela. Abantu bonke bajabule.

Kusehofisini, kulabomongikazi ababili labomama ababili abamelele ukusizwa ngabomongikazi laba. Omunye umama uzithwele. Kulezingwalo ezinengi ehofisini.

Umnumzana uphakathi endlini uthwele umtshina wokuzihlola uyazihlaba ngalowo mtshina kuphume igazi azihlole igazi lakhe.

Kulesigulane esingumuntu wesilisa sifakwe emtshineni. Kuleyomtshina kuhamba igazi. Isigulane lesi sikhanya singumuntu ophathekileyo osebuhlungwini obukhulu.

Umongi uphakathi kwehofisi. Ihofisi leyi ilamatafula njalo phezu kwamatafula kulemitshina etshiyeneyo .Emdulwini kulamabhokisi alezinto ezitshiyeneyo.

Kulomtshina owensimbi phezulu uyacazimula. Ngaphansi umnyama, utshengisa ukuthi ngaphansi ungabe wenziwe nge-plastiki phezulu ungowensimbi.

Ama Antihistamines ngamaphilisi aphathelane lokuphefumula kahle. Kulegabha elikhulu eliluhlaza okwesibhakabhaka legabha elincane eliluhlaza okotshani.

Kulomuthi ophakathi kwamagajana amancane amhlophe besekusiba lezeluleko zokuthi usetshenziswa njani. Uyafakwa enweleni ezimanzi zikanywe. Besekulungiswa ngendlela umuntu athanda ngayo inwele zakhe.

Igabha lamaphilisi elilamaphilisi awegazi phakathi kulamaphilisi angamatshumi ayisitshiyagalolunye lokulungisa ukuhamba kwegazi lenhliziyo ephile kahle.

Umuthi wamaphilisi uphakathi kwembhodlela. Phakathi kulama philisi angamatshumi ayisithupha. Amaphilisi akhona ayancedisa ukuhamba kwegazi emzimbeni.

Obaba abasemhlanganweni bayafundiswa njalo bayabhala phansi lokhu abakufundiswayo. Kukhona okhokhela umhlangano abanye balalele bebhala phansi imicijo eqakathekileyo.

I xreyi yesifuba etshengisa ingaphakathi yesifuba kulembambo, njalo kubhalwe ukuthi kukhangelisiswa lenyumoniya kwabancane.

Umongi uphakathi kwemota yezigulane, izivalo zayo zikhamisile. Phakathi kwaleyo mota, kulombheda wezigulane njalo kulemitshina yokucitsha umlilo.

Amabhokisi amathathu amaphilisi atshiyeneyo amaphilisi okuqeda ubuhlungu emzimbeni njalo esenza ukuthi umzimba usebenze kahle.

Kulemithi emithathu eyehlukanisiweyo ukumiswa kwayo lokuqoqwa kwayo yehlukene njalo imibala yakhona imithi leyi iphakathi kwe khabothi ilamabizo amathathu atshiyeneyo.

Izakhiwo ezimbili phambidlana kulefamasi kubhaliwe ukuthi yifamasi njalo kulabantu abahamba emgwaqweni ngaphandle kwezakhiwo lezi ezimbili.

Isibhedlela se Santus, phambi kwaso kumi ubaba oyame isigodo samagetsi. Kulezimota ezimbili enye iyadlula. Phakathi kwayo kulo baba ophakathi.

Kulejekiseni leDepo-Provera kanye lebhokisi lakhona. Leli jekiseni ngelivikela ukuzithwala njalo kubhaliwe ebhokisini ukuthi ukuthi ophakathi ngonganani.

Isihlahla siluhlaza tshoko, kulotshani njalo isihlahla silamathonsi amanzi okutshengisa ukuthi izulu belisina, imvelo yakhona iluhlaza tshoko.

Kulamaluba amahle lotshani obufanekiswe ubuhle bemvelo kulenhlabathi engani ngeyesiduli njalo kuluhlaza tshoko kuhle kuveza imvelo enhle.

Igabha lamaphilisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphandle. Phakathi kulamaphilisi alikhulu lamatshumi amabili.

Izihlahla ezitshiyeneyo ezihlanyeliweyo phakathi kwegabha, ziluhlaza tshoko njalo zilamabizo afakiweyo atshengisa ukuthi yiziphi izihlahla.

Kusendlini phezu kwetafula kulengcebethu ezithwele imithi yesintu etshiyeneyo ngaphansi kulezigubhu ezilemithi etshiyeneyo njalo.